Yevu lé tomatosi ɖe ashi eye wokɔ ɖe ɖe kushi me. Yevu ɖeka ame ene woƒo ƒu ɖe tsimatsi ŋu eye wogbam kɔkɔm ɖe.

Esia nye ŋuwɔƒe, ke akpɔ be wokɔ ŋuwo ɖe ŋu me, ŋuwo ƒe karia yi ke wowɔ wo vo yi ke wokɔkɔ ge ado go eye amewo aƒle. Akpɔ kɔntratɔ ɖeka le eme eye wo …

Esia nye ɖevi ɖeka le edu ƒum eye wokplɔ enɔvia yike nye ma ɖa yi ke le wheel chaya me yike mete zɔzɔm o. wonɔ anyiu yike eƒola ku yeŋtɔ eɖokui.

Esia ɖe demɔnsitretsiŋ ƒe nɔnɔme fia yi ke wokɔ plakaɖiwo ɖe dzi eye woɖe woƒe nɔnɔme kple nu siwo wo demɔnsitretsiŋ la wɔm na fia. Eɖewo be elevi, eɖewo ŋlɔ…

Esie be sukuvi yi ke le nu srɔ̃m kple kɔmpita kple fon eye kple gbalẽ si ke wonu ŋlɔm, edo watsi, eye wonu ha ŋlɔm ɖe agbalẽ ʋi aɖe dzi eye fon le axa dzi nɛ.

Esie nye yevuwo be e takpekpeme yike be ame ɖeka biabiam, enya biam enɔvia eyike enɔvia eŋu ɖom nɛ eye ame aɖewo nɔ anyi ɖe dodome , ŋutsu kple nyɔnu eye wo wobe nyawo sem.

Yevu ƒe xɔme nyakpɔ aɖe me yi ke nye sitting room hene kpe kpɔ dzo le ceilling na me le nɔnɔmetata vovowo me eye zikpui ɖeka aɖe le fi ma yi ke flawa le megbe dome na ŋutrua.

Eyae nye polisi yi ke wolé amewo de traki me yi ke woŋu wo be woado go ɖeka ɖeka eye ame aɖewo do awu dzɛ̃ eye kpovitɔwo do awu yibɔ yi ke wole asi ɖem amewo ŋu be woado go.

Sodza ame atɔ̃ aɖe le piktsa ya me eye ame ɖeka wɔ abe ɖe wòku ene eye enɔvia wodim be woakpɔ nu ka wòdo. Eye amaa ɖewo wɔ nublanui elabe ame aɖe ku le wogbɔ yi ke.

Nyɔnu aɖe le akple ɖa le mɔkpli dzi yi ke mɔkplia nye mɔkpli xoxo, eye wolé akple ɖ.. atsi ɖe ashi e ɖevi ame eve wotsi tre ɖe megbedome nɛ.

Nɔnɔme sia ɖe fia nyɔnuvi aɖe ŋku mele esi o. me nu kpɔm o, ye wòlé avu ɖe yi ƒe ɖushi me ye wòlé ɛɛ ɛɛ atsi ɖe yi ƒe emiãme. yi ke wòkɔ mɔa fiam wo kpakple avua wotsi tre ɖe mɔdododzi.

Esiae nye nɔnɔmetata yi ke ɖee fia be ka treŋs fɛst ilɛtroniki tren sɛlɛbreshin. Ke ewɔ abe woƒo ƒu eye wo kɔmishini treni lãɛŋ aɖe eye nyɔnu kple ŋutsuwo sɔŋ wolé banaa ɖe asi.

Exɔ nyakpɔ aɖe mee ya yi ke ate kpɔ be wotui ɖe mawuteniɔs eria, tik e woɖo ekplɔ̃wo ɖe nɔnɔme nyuie aɖe me eye zikpiwo axadzi nɛ yi ke nuɖuɖuwo le ekplɔ̃a dzi yi ke edu nya kpɔ.

Hmm, dada ame ve, kple ame aɖewo le woƒe megbedome na wo, wodo awu yi ke fia be dekɔnu be awu, yi ke woyi takpekpe me alo aza me, nu vovovowo wɔ ƒe.

Nyɔnu ale le fuf. Nyɔnua fufu to. Yi ke wòlé taatsi ɖe asi. Eye wòtom le etome. Gagbawo le axadzi nɛ. Galɔ̃ŋ yɛlo, fraɛtɔ le axadzi nɛ. Nyɔnu aɖe hã le nu ɖa le.

eʋu nyakpɔ ameve ɖeka le dzĩe ɖeka le blu ŋugbɔ le lɔ̃ƒui eye ame yevuwo tsitre ɖe fima wo pak ɖe nɔnɔme nyakpɔ ɖe me yike piktsa wó siaŋɔ blu na ɖeka

Le asi aɖe me yike wo dzonu kple bagi yike woŋlɔ fi island ɖe ɖeka dzi yike wo dzonu kple skintex. Nyɔnuwo ƒe ekɔ dzonuwo kple alo dzonu.

Esia nye foto yi ke ɖem wole le etɔto tsãƒutsi tɔto yi ke nyɔnu ɖeka kple esrɔ̃a kple evia eye ŋutsu aɖe ɖɔ kuku ɖe megbedome foto ɖem wo.

…aɖe ya, yike be ate kpɔ, zikpui kea me woame etɔ̃ ate anɔ anyi ɖe eme, senta tebel eye kɔla yi le xɔ me enye kɔla ʋɛ̃, yike edzo ɖeka ɖe le eme, wota flawa ɖe…

Esia le abe konferesi ene yi ke projector le megbe dome na nufiala yi ke yevua ɖeka le kɔmpita dzi eye wole nuwo gɔme ɖem na ame sia ame si ke va teƒe eye akpɔ ame tsitsiwo nɔ anyi ɖe zikpui dzi eye wodo to ɖi.

Mm… asime yi ke ɖi asime xoxo yi ke amewo wole eme za yi ke exɔwo mekɔ ekpe tuwo o, wokɔ avɔ kɔ tiu exɔawo yi ke nyɔnu aɖe le eme do awu dzɛ̃

Sodzawo ɖee fia be woyi aŋa yi ke ɖewo tsitre ɖe woƒe amoka ƒe ŋkume yi ke ame ɖeka piktsa ɖem ame woame eve, eŋkume ne fi si ke aŋa edzi yim le eye wotsitre ɖe fi ma wo nɔnɔewo.